Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya ana mukoti nevantu vanovadetsera anokurudzirwa maningi kuti avhare miromo madziso nemwiri weshe achishanda nevanhu vane matenda anotapurirwana.

Vashandi veku bazi re zveutano madhokodheya nana mukoti anokurudzirwa maningi kuti apfeka zvivhara nyara nezvi vhara miromo veyi shanda ne antu anenge ayine matenda ano tapurirwana.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo nezvivhara nyara nezvivhara musoro nemwiri weshe kanaveishanda neantu aya anenga ane matenda anotapurirwana

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivharamuromo nezvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kuitira kutapurirwana kwematenda muzvipataramwo.

Mazuwa anyamashi kwane matenda akatikuti asizi kujairakapi neakajairika kwemene hurumende inokurudzirwa maningi kuti iwedzere ndau dzinogadzirwa mishonga kuti mitendayo irapwe.

Antu eshe pashi reshe tenderere anokurudzirwa maningi kuti ageze nyara kana einge advanced muzvipatara kana kuti einge amhoresa vakawanda kuitira kudzivirira kupararira kwematenda anotapurirwana .

Vantu vanoshanda kubazi zveutano ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzirwa maningi kupfeka zvivhara muromo zvivhara nyara zvivhara madziso nemwiri weshe kana veishanda nevantu vanenge veirwara ngematenda anotapurirwana munhepo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanoshanda neantu anenga aine matenda anotapurirwa na muho mumhepo vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivhara muromo zvivhara hope nezvivhara nyara kuti vadziirire matenda.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokoteya nana mukoti vanokurudzirwa kwemene kuti vapfekezvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana veishanda neantu anenge aide matenda anotapurirwana mumhepo.

Bazi rinoona ngezveutano pashi reshe tenderere, munyika dzeshe mumuganga yeshe , rinokurudzira maningi kuti anthu akoshese utano hwawo. Rinokurudzirazve maningi kuti hurumende iake mbatso dzinorapwa antu, zvipatara nemakirinika.

Ikodzero remuntu weshe pashi reshe tenderere mumiganga yeshe ndau dzeshe kuti antu ange eimwa mvura yakachena hurumende inofana kugadzira ndau dzinocheneswa mvura dzakati kuti.

Ikodzero yemuntu weshe akuru neadodori kuti amweni nekushandisa mvura yakachena hurumende inofanira kuaka zvibhorani nezvinyuka zvakavharwa mundau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe tenderere.

Antu eshe akurutu neadoodori anokuridzirwa kwemene kuti aende kuzvipatara kovhenekwa nokoojungwa mitombo ndianamukoti nadhokodheya, mitombo yekudziirira nekurapa matenda.

Ikodzero yemuntu weshe kuti amwe nekushandisa mvura yakachena. Hurumende inofanira kuvakira vantu mumiganga yeshe nyika yeshe zvibhorani nezvinyuka zvinovharwa kuitira kudzivirira matenda.

Antu anoshanda kumapazj rezvehutano kunyanya vaya vanenge veishanda nevantu vanenge vane zvirwere zvinotapurirwa mumhepo anokurudzirwa kupfeka zvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara muviri weshe.

bazi rinoona ngezve utano hweana adodori pashi rise tenderere rinokurudzira mamingi kuti ana adodori aende kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda matanhatu anonyanya bata ana adoko

Vantu vanodhanda kubaxi rezveutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe veifundise antu maerera nezve utano hwakati moryo.

Ikodzero ye muntu weshe pashi reshe tenderere kuti ange aine ruzivo maringe nge zveutano hurumende ye Zimbabwe inokurudzirwa kuti itume vafundi neva fundisi ne madhokodheya nana mukoti vahambe vei fundisa antu.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakati mhoryo. Hurumende inokurudzirwa kuti iake zvipatara, makirinika nendau dzinobetserwa antu anorwara mumiganga yeshe, nendau dzeshe, pashi rese tenderere.

Mvura yakachena mutombo hurumende nebazi rezveutano zvinokurudzirwa maningi kuti rinasirise zvibhorani zvakati kuti mundau dzeshe kunyanya kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri .

Ikodzero yemintu veshe pashireshe tenderere mundau dzeshe nemumiganga yeshe. Kuti antu ange eiziya zviro maererano ngezveutano hwavo. Hurumende kunokurudzirwa kuaka zvipatara nemakirinika akati kuti.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine utano hwakati mhoryo. Hurumende inofanira kuaka zvipatara, makirinika nendau dzekubetserwa antu dzakati kuti mundau yeshe nemiganga yeshe kuti antu asahambe mimango mikurutu.

Ikodzero yemuntu weshe kuti ange aine mukana wekuenda kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara nekumakiriniki, hurumende inofanire kuwaka makiriniki akati kuti kuti antu adetsereke.

Zvikora akuru ezvikora nevafundi nevafundisi vanokurudzirwa maningi kuti vagadzire zvigubhu giya zvekuti ukatsika kudaya zvobudisa mvura kuti antu ageze nyara nguwa yega yega.

Mvura yakachena mutombo. Hurumende yeZimbabwe mutoro wayo kuti inasire zvibhorani nekuchenesa mvura kuti antu mundau dzeshe amwe mvura yakachena ,kwete kumwira mumadhamu nemumanzizi akasvipa.

Hutano hwenxondo hwakakosha kwemene antu eshe akuru neadodori anofanira maningi kukoshesa hutano hwenxondo antu anofana kuenda kovhenekwa nema dhokodheya nana mukoti.

Hutano hwendxondo hutano hwakakosha kwemene. Antu anokurudzirwa kuti kana asangana nedambudziko rinenge reiashusha atsvake antu ane unyanzvi eienda koreketa navo kuti abetserwe.

Utano hwendxondo hunofanira kukosheswa kwemene. Munhu weshe unokurudzirwa kuti kana asangana nedambudziko ringave ririguri sei atsvake munhu wekutaura naye kuitire kudzakisira zvirwere zvendxondo muantu.

Utano hwe ndxondo unofanira kukosheswa kwemene. Antu anokurudzirwa kuti kana waita dambudziko guru wotsvaka muntu wekureketa naye une unyanzvi kana kuvhenekwa kuzvipatara kwete kumwa zvinodhaka nemitoriro kana mbanje.

Utano hwe ndxondo unofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene muntu weshe unofanira kuenda kovhenekwa kuzvipatara koonekwa kuti utano hwake hwe ndxondo huchakati hwe here.

Hutano hwengonxo hunofanira kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa kuti kana asangana nedambudziko gurutu vatsvake muntu wekureketa naye kuti zvidzasire zvirwere mungonxo.

Hutano hwengonxo hunofana kukosheswa kwemene antu anokurudzirwa kuti kana asangana nedambudziko assfunganya maningi atsvake muntu wekureketa naye and unyanzvi maererano nezvekureketerana zvo.

Utano hwendxondo hunofanira kuchengetedzwa kwemene antu eshe akuru neadoko anofanire kuende kuzvipatara kovhenekwa . Antu anokurudzirwazve kureketa neamweni kana aine dambudziko riri kuashusha.

Utano hwe ndxondo huno fanira ku kosheswa kwemene uyezve antu akuru ne ana adodori anofanira kuti akasangana ne dambudziko otsvaka muntu weku reketa naye kwete kumwa zvino dhaka neku bhema mbanje.

Utano hwendxondo hwakakosha kwemene antu eshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti kana asangana netsekwende hurutu vanofanira kutsvaka muntu wekutaura naye kuti vabetsereke.

Utano hwendxondo kana kuti utano hwepfungwa hunofanira kukosheswa kwemene, antu anokurudzirwa kuti kana asangana nedambudziko atsvake muntu une unyanzvi hwekureketa naye dambudzikoro kuti tidziirire matenda endxondo.

Vatungamiriri vekubazi rezve utano pashi reshe tenderere ,vanokurudzirwa maningi kuti gore rega rega ,vakurudzire kunasiriswa kwezvipatara nema kirinika nendawu dzinodetserwa anthu anorwara.

Mazuwa anyamashi kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu kwane zvimuchini zvakawanda kwemene zvakanasirwa ngenyanzvi. Zvimushini izvi zvimwe zvacho zvinoshanda kuongorora kuti ropa reantu richiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga.

Kundau dzinobetserwa antu anorwara kumakirinikwa, muzvipatara. Kunokurudzirwa maningi kuti atungamiriri ezvipatarazvo anasire matebura nezvigaro zvekuti antu agare akaemera kubetserwa.

Kiriniki nendau dzinobetserwa anthu anorwara dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena, ndau dzisina marara, shango rakachekwa maningi zvakanaka, kuitira kuti pasatapurirwa zvirwere zvinokonzerwa ngetsvina.

Ndau dzinodetserwa vanhu muzvipatara nemumakirinika dzinofanira kunge dziri ndau dzakachena dzine shango rakachekwa zvakanaka, dzisina marara netsvina kuti pasakonzerwa zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara muzvipatara nemumakiriniki. Munokurudzirwa maningi kuti muiswe zvigaro zvekugarira zvekuti antu anonga auya kobetserwa muzvipatare azorore akamirira kubetserwa.

Kundau dzinorapwa antu anorwara kumakiriniki, nekuzvipatara kunofanira kunge kuine zvigaro zvekuti antu anenge akaemera kubetserwa agare neantu anenge aperekedza antu anenge auya kobetserwa agare.

Kuzvipatara ,makirinika nendau dzinodetaerwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena dzisina tsvina nemarara kuti pasakonzerwa zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina .

Kumakirinika kuzvipatara nekundau dzinobetsera vanhu vanorwara kunokurudzwa manhingi kuti dzinge dzinendau dzakachena ndau dzisina marara netsvina dzakakorobwa kuti zvirwere zvinokonzerwa ngetsvina dzakaita sekorera dzisatapurirwana

Vantu vanoshanda muzvipatara nemumakirinika nemundau dzinobetserwa antu anorwara madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kakurutu kuti vapfeke zvivhara muromo, zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kana vachishanda neutachiona.

Mumakirinika nekundau dzinodetserwa antu anorwara, anamai anokurudzirwa maningi kuenda neana awo atikurei nyana neadodori koodyungwa mitombo yekurapa nekudziirira matenda akati kuti.

Ndau dzino betserwa anhu anorwara makirinika ne zvipatara zvino kurudzirwa maningi kuti zvi akwe zvakawanda mi miganga yeshe hurumende ino fanira ku aka mbatso dzo dzeku rapirwa kwe antu mundau ne miganga yeshe.

Vantu vanoshanda mumakirinika muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara anokurudzirwa kuti achengetedzeka ndau dzo dzive ndau dzakana dzakachena kuitira kuti pasakonzerwa matenda.

Anamai ane ana atotori neanamai ane mimba anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kana kumakiriniki kana kundau dzinobetserwe antu anorwara. Kuti aende kojungisa ana mitombo yekudzivirira matenda.

Mu ndau dzino betserwa anhu anorwara mu makiriniki nemu zvipatara muno kurudzirwa maningi kuti mu korobwe neku tsvairwa nge unyanzvi ku itira kuti pasa konzerwa ku tapurirwana kwe matenda.

Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzeshe dzinodetserwa anthu anorwara ana mukoti nemadhokodheya neanthu anoabetserwa anokurudzirwa kuti afundise anthu eshe aneng auya korapwa maererano nezvematenda anenge abatao.

Ana echikora efundo yepadera dera anenge eifunda kuti azoita madhokodheya naana mukoti anokurudzirwa maningi kuti vaenda kuzvikora zvavoyo vagwinyisire kwemene kuti vazorapa antu ngeunyanzvi.

Vanthu vanoshanda kumapazi ezve utano pashi reshe tenderere vanokurudzirwa maningi kuti mukuwo yega yega vasangane veifundiswa maringe ngezveutano nematenda anenge einesa anthu mazuwawo.

Vana vechikora varimuzvikora kunyanyisa zvikoro zvefundo yepadera vanokurudzirwa maningi kuti vagwinyisire ngezvifundo zvavo. Kunyanya vaya varikufundira kuti vazoshanda mubazi rezveutano.

Vana vechikora vari kufunda kuzvikora zvefundo zvepadera-dera, veifunda zvifundo zvokurapa, vanokurudzirwa maningi ,kuti vashande ngesimba, vagwinyisire kwemene ,kuti vazorapa antu zvakati mhoryo.

Vantu vanoshanda kumapazi ezveutano madhokodheya nana mukoti anokurudzirwa kwemene kuti ahambe ndau dzeshe eifundisa antu maererano ngezveutano antu akuru neantu atotori.

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuzvidzivirira kuburikidza nezvivhara muromo zvivhara nyara nezvivhara mwiri weshe kuitira kuti asabatwa nematenda eshe.

Ikodzero yemunthu weshe pashi reshe kuti ange ane ruzivo maringe ngezveutano hurumende inokurudzirwa maningi kuti itume madhokodheya nanamukoti veihamba veifundisa vanthu.

Antu anoshanda muzvipatara nekubazi rezve utano madhokodheya nana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mishando yavo veishanda ngeunyanzvi hukurutu

Avo vanoshanda mubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vachengetedze zvipatara nemakurinika zvakati weke zvakachena kuita kuti pasakonzerwa zvirwere zvinokonzerwa ngeutsvina pamizi.

Mundau dzinorapwa antu anorwara nemuzvipatara nemumakirinika munokurudzirwa kakurutu kuti munge muine motikari dzinotwara arwere kubva kumamizi kwavo kuaendesa kuzvipatara nekuadzosazve.

Zvipatara ,mumakiriniki nendau dzinobetserwa antu anorwara, munokirudzirwa maningi kuti atungamiriri atenge motikari, dzinotwara antu anorwara kubva kumamizi kwawoyo kuarumbisa kuzvipatara kana ei einge arwara maningi.

Mundau dzinodetserwa antu anorwara muzvipatara nemuma kirinika .Anamukoti anokurudzirwa kwemene kuti ange ari antu akafunda basa rawo ngeunyanzvi. Antu anorapa antu ngerudo rukurutu.

Muzvipatara ne mundau dzino detserwa anhu ano rwara muno kurudzirwa kuti dzinge dziri ndau dzaka chena dzisina marara kuti pasazo konzerwa zvirwere zvino tapurirwana zvino konzerwa ne tsvina zvakaita se kolera.

Antu eshe mundau dzeshe nemiganga yeshe anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara koonekwa ndiana mukoti nemadhokodheya veirapiwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Mundau dzinobetserwa antu anorwara muzvipatara nemumakirinika. Munokurudzirwa naningi kuti munge muine zvigaro zvakanasirwa zvekuti antu anenge auya kobetserwa ngemadhogodheya nana mukoti vagare vakaemera.

Utano hwemunhu weshe zvakakosha maningi pashi reshe tenderere, anhu eshe anokurudzirwa maningi kuti vahambe veienda kuzvipatara koovhenekwa nekoojungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Kuzvipatara nemumakirinika nemundau dzinodetserwa antu anorwara, kunokurudzirwa maningi kuti dzinge dzirindau dzakachena, ndau dzakakorobwa nekutsvairwa ngeunyanzvi, kuita kudzivirira matenda anotapuriranwa.

Kuzvipatara nekundau dzinobetserwa antu anorwara kunokurudzirwa kwemene kuti zvimibhedha zvavo nemagumbeze zvimbobudiswe pabanze kuti zvirohwe ngemhepo. Kuitira kuti pasakonzerwa matenda anotapurirwana akati kuti.

Kuzvipatara kumakiriniki nekundau dzinodetserwa antu anorwara kunokurudzirwa maningi kuti kuine mibhedha nemakumbeza akasukwa kuitira kuti antu anenge auya kodetserwa aate apore.

Kuzvipatara kundau dzinodetserwa anthu nekumakirinika ana mukoti nemadhokodheya vanokurudzira maningi kuti anthu anenge auya kodetserwa vaaunganidze kuita gungano veiafundisa maererano ngezveutano.

Muzvipatara mumakirinika nemundau dzeshe dzinobetserwa antu anorwara munokurudzirwa maningi kuti munge muine mibhedha inosundika mibhedha iyi inoiswa mumotikari dzepachipatara poo dzinotwara antu anenge eirwara.

Muzvipatara nemundau dzino betserwa antu anorwara ana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kuti vaunganidze antu veiafundisa maringe nezveutano wakati morwo.

Ku ndau dzino betserwa anhu anorwara ku makiriniki neku zvipatara kuno kurudzirwa maningi kuti ku wedzerwe uwandu hwana mukoti ne madhokodheya kuti antu abetserwe nguva ichiripo.

Zvipatara makiriniki nendau dzinodetserwa antu anorwara dzinokurudzurwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena dzine Shango rakachekererwa ndau dzeshe dzakaringwa kudzivirira matenda.

Antu anokurudzirwa kuenda kovhenekwa ,nekoongororwa ndiyana mukoti nemadhokodheya kuzvipatara, kowonekwa kuti avana ere madenda emukati mwenyama ,asikaoneki ngemadziso pabanze.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene, kwaane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvakaita sekuongorora kuti ropa richiri kuhamba zvakanaka ere mutsinga nekuti hana ichiri kuchaya zvakaringana ere.

Antu eeshe akuru neadodorí añokurudzirwa maninhi kuti aende kuzvipatara koona ana mukoto nemadhokodheya kuti vavheñekwe kuti àana ere matenda akaita sekuwanda shuga mumwiri.

Zvirwere zvisikaoneki ngemadziso zvawandisa mazuva anyamashi. Zvinenge zveitoda kuti muntu weshe aende koovhenekwa nekuovhunzurudzwa ndiana chiremba. Apedza ojungwa mitombo yekudzivirira matendawo.

Mazuva anyamashi kwane matenda akawanda kwemene asikaoneko ngemadziso. Anenge eida kutoita zvekuende kuzvipatara kobvunzurudzwa nekuongororwa ngemadhogodheya nana mukoti.

Mazuwa anyamashi pane matenda makurutu akawanda kwemene asikaoneki ngemadziso ,matendawo anenge eida kutoenda koitwa zvekuvheneka ngemadhokodheya nana mukoti kuzvipatara.

Antu eshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kovhenekwa kuti havana here matenda makurutu asingaoneki ngemadziso anenge eida kutoenda kovhenekwa ngezvimuchina kuzvipatara .

Mazuva anyamashi zviro zvakabahanaka kuzvipatara kwakuonekwa michina yakagadzirwa ngehunyanzvi hukurutu yekuvheneka nekutiningira kuti antu anenge eri kurwara matenda avo arukonzerwa ngei.

Mazuva anyamashi kwane matenda akati kuti matenda asika oneki nge madziso matenda anenga eida kuto enda ko vhenekwa neko bvunzu rudzwa neku ongororwa nana chiremba antu eshe ano fanira kuenda ko onekwa ndiana chiremba.

Mazuva anyamashi kwaanematenda akati kuti asikaoneki ngemadziso anenge eida kutoti muntu aite zvekuvhenekwa ngemadhogodheya naana mukoti veishandisa zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu.

Muntu weshe akuru neadodori anokurudzirwa maningi kuti aende kovhenekwa nekojungwa-jungwa mutombo nemadhogodheya kuona kuti havana ere matenda asikaonekwi ngemadziso, anenge arimu ndxondo, tsinga nemumakodo.

Muzvipatara mumakiriniki nemundau dzinobetserwa anhu anorwara, munooneka mbatso yekuvheneka kweSainzi. Kona iyoyo ndookunonga kweivhenekwa kuona kuti kana muntu akuwara godo rake ragukira ngechepari.

Mazuwa anyamashi muzvipatara nemundau dzinobetserwa antu anorwara kwane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi, zvekuvheneka mikati memwiri yeantu kuona kuti zvirikukonzera matenda zviinyi.

Muzvipatara nemumakiriniki hamunokurudzirwa maningi kuti munge mune mbatso yekuvhenekwa kesayinzi. Kona iyoyo kunenge kweivhenekwa mutundo, ngazi nemate kuona kuti chakonzera mukuhlani chinyi.

Mazuwa anyamashi muzvipatara nemumakirinika mwaane mbatso dzinoita zvekuvheneka kwesainzi kunenga kweivhenekwa mitundo mate nengazi kuona kuti chakonzeresa utenda chiinyi.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene. Kwane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi nemakombiyuta anoshandiswa ndivana mukoti ngemadhokodheya pakuvheneka nekuona kuti muntu uri kupora here.

Ndau dzinovhenekwa mutundo, ngazi nemate nemundau dzinoonekwa kuti antu zvirwere zvaanazvo zvinokonzerwa ngei kunofana kunge kweishandwa ngeantu ane unyanzvi ukurutu.

Mazuva anyamashi muzvipatara unokurudzirwa maningi kuti munge mune mbadzo yekuvheneka kwesainzi kona iyoyo kunenge kune mishini inovheneka kuona kuti anhu akonzerwa ngei matenda anenge anawo.

Mazuva anyamashi zviro zvabai naka kwemene kune antu vaya vano shanda mundau dzeku vheneka kwe sainzi kuno vhenekwaa mitundo ngazi neropa kwane zvi michini zvaka nasirwa zvaka naka zveku detsera pa basa ravoro.

Muzvipatara nemumakirinika munokurudzirwa kuti munge munembatso yekuvheneka kwesainzi kuna iyoyo kunonga kweivhenekwa mutundo ngazi nemate kuona kuti chakonzera denda chiini

Muzvipatara, mumakirinika nemundau dzinobetserwa anhu anorwara, munokurudzirwa maningi kuti munge muine mbatso yekuvheneka kweSainzi kunenge kweivhenekwa mitundo, ngazi nemate kuona kuti chakakonzera matenda chii.

Utano hwokubara neutanho hwevana vadoodoori hwunofanira kukosheswa kwemene vanamai vane mimba vanofanirwa kuenda kuzvipatara nekumakirinika kunovhenekwa nemadhokodheya naana mukoti

Utano hwaanamai neutano hweana adodori achangobva kubarwa neatikureinyana hunofanira kukosheswa kwemene. Ana mukoti nemadhokodheya, anoshanda neantu aya, anofanira kuvhara miromo nekuvhara nyara kuti asatapurirwe matenda.

Utano hwanamai anemimba nehwevana vatotori hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai anofanira kuenda nezviana zvavo kuzvipatara kojungwa mitombo kupuwa nekudo nhedzerwa mitombo ye kudzivirira matenda.

Utano hweana adori dori neutano hwanamai ane mimba hunofanira kukosheswa kwemene. Anamai anofana kuenda neana awo adori dori kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya nanamukoti.

Utano hweku bara ne utano hwepa bonde hwana mai huno kurudzirwa maningi kuti hu chengetedzwe yamho ana mai anofanira kuenda ku zvipatara ne ana adodori ko vhenekwa koona kuti avana ere matenda wo.

Hutano hwana mai ane mimba nehutano nehwana adodori neachangobva kubarwa neati kureyi nyana hunofanirwa kukosheswa kwemene vantu vo vanofanirwa kuenda kuchipatara kuno jungwa mitombo yekudzivirira matenda akati kuti.

Utano hwanamai anemimba nehwe ana adodori hunofanira kukosheswa kakurutu antuwo awa anofanira kuenda kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda ndianamukoti nemadhokodheya.

Hutano hwekubara nehutano hanamai ane mimba nehweana atotori hunofanira kukosheswa kwemene. Antu avo anonira kuenda kuzvipatara kovhenekwa nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Reza, tsono, mapanga nezvigero zvinoshandiswa ndianamukoti pavanenge veivhiya antu anenge eida kuvhenekwa zvinofanira kugezwa ngeunyanzvi kuitira kuti zvisakonzera kutapurirana kwezvirwere.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka maningi muzvipataramwo. Kune unthu anenge akaguka murenje. Kwaane zviro zvakaita kunga murenje wekunyepera zvinonga zviriyo kuchipatara zvekuti anhu aisirwe, ahambe zvakanaka akaemera kupora.

Kuvantu vanoshanda muzvipatara, kunyanyisa vaya vanochenesa nekukorobha nekutsvaira muzvipataramwo, vanokurudzirwa maningi kuti vapfeke zvivharanyara, kuitira kuti matenda asatapurirwana.

Mazuwa anyamashi muzvipatara mwo umumu zviro zvabaanaka maningi kwaane zviro zvisimbi zvakagadzirwa neunyanzvi zvekudetsera madhokldheya naana mukoti paanenge eirapa antu anenge auya kuzvipatarayo korapwa .

Mazuva anyamashi kuzvipatara zviro zvabanaka kwemene. Kwane zviro zvakagadzirwa ngeunyanzvi ngeantu aneunyanzvi hukurutu. Zvinshandiswa ngemadhokodheya nana mukoti kubetsera pakurapa.

Mazuwa anyamashi zvintu zvamanjitya kwemene ,kune antu aya anenge aine makodo akaguka amweni antu acho anoisirwa zvisimbi pagodo-ro kuti rinamike akwanise-he kuhamba

Mazuva anyamashi pane kasimbi kaka gadzirwa ngeunyanzvi kanoshandiswa ngaana mai kana asingadi kubara andu anokurudzirwa kushandisa kachiroko kuti vasango bara ana vaanenge asingadi.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene kuzvipatara. Kwane zvimabhokisi zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu kuti madhokodheya naanamukoti varashire marara aka...

Mazuwaanyamashi zviro zvabaanaka muzvipataramwo nemumakiriniki kwaane zvisimbi zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuti anthu anenge aguka mabhonzo anonamirwa zvisimbizvo kuti mabhonzo atwasanuke.

Mazuwa anyamashi zviro zvakanaka kwemene kune antu aya anenge achembera ,orwadziwa ngemishana ngemakumbo kwane zviro zvisimbi zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuabetsera pakuhamba zvakanaka.

Mazuwaanyamashi zviro zvambaanaka kwemene kune anthu aya anorarama ngeurema kwaane zvigaro zvakagadziirwa ngeunyanzvi ukurutu zvine mavhiri zvekuti anthu anenge eingosundwa pona apapo.

Mazuva anyamashi zviro zvaba anaka kwemene kuzvipatarayo, kwaane zvimuchini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvinoshandiswa ngemadhokodheya nana mukhoti pakuvheneka ndani dzaana mai ane mimba kuona kuti ana achakati hwee ere mundani.

Mazuwaanyamashi zviro zvabaanaka kwemene kuzvipatarayo nekumakirinika kwaane zvimishina zvakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinodetsera ana mukoti nemadhokodheya pakurapa.

Kuzvipatara zviro zvabanaka kwemene. Kwane zvigaro zvine mavhiri zvekusunda kunyanisa antu aya akaremara, neantu anenge ayirwara maningi neantu achembera.

Mundau dzinobetserwe antu ankrwara nemuzvipatara nemumakirinika mwomwo mwane zviro zvakagadzirwa ngeunyanzvi Zvekubetsera madhokodheya nana mukoti pakurapa antu anenga eirwara ngematenda akasiyana siyana.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo nekuzvipatara kunoonekwa zvidhende zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekusunga kune antu aya anenge aguka magodo kana kuti anenge akuwara miri yavo kana nyara.

Mazuva anyamashi zviro zvabanaka kwemene kwaane zvimichina zvakagadzirwa neunyanzvi zvekubetsera madhokodheya nanamukoti nevantu vanoshanda muzvibhedhlera pakurapa vantu nekuveneka kuti chakonzera denda chiinyi .

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka maningi kuzvipatara yoo

Zviro zvabaanaka mazuva anyamashi kwane zvimichina zvakagadzirwa ngesimbi zvakagadzirwa ngehunyanzvi zvinoshandiswa ngemadhokoteya nana mukoti kubetsera pakurapa antu anenge airwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabati morwo kuzvipatarayo kwanezvimushini zvaka gadzirwa ngeunyanzvi zvekubetsera madhokodheya nanamukoti anenge eirapa antu anenge eida kurapiwa

Taiti ijee damba igwinyiso teizwa kuti muzvipataramwo mwane zvimishini zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvinobetsera madhokodheya nanamukoti neantu anovheneka kuvheneka kwesainzi kuita basa rawo ngeunyanzvi.

Zvipatara mu makirinika ne mundau dzino betserwe anhu anorwara zviro zvabainaka maningi mazuva anyamashi kwane zvi mushini nezve kushandisa zvaka gadzirwa ne unyanzvi zveku detsera madhokodheya nana mukoti pakurapa.

Kune antu anenge akuwara mikuro, antuwo anokurudzirwa kuenda kundau dzinotengeswa mitombo kana kuzvipatara koiswa chiro chavanoiswa pamikuro kuti akasire kupora.

Mazuwa anyamashi kuzvipatara nekumakirinika zviro zvabanaka kwemene zvabati hwee. Kwane zvimushini zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvesimbi zvekubatsira madhokodheya nana mukoti pakurapwa antu anenge eirwara.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene. Kuchipatarayo kwane zviro zvinoshandiswa nemadhokodheya nana mukoti kudura mabhonzo eantu kana eyinge eida kunasirwa. Zviro zvabanaka kwemene.

Muzvipataramwo zviro zvabaanaka kwemene. Kwaane zvimichina zvakagadzirwa ngeunyanzvi hukurutu zvinoshandiswa ngemadhokodheya naanamukoti kuadetsera pakurapa antu

Mazuwa anyamashi zviro zvakanaka zvemene. Kuzvipatara nekumakirinika nekundau dzinobetserwa antu kwane zvimuchini zvakawanda zvakagadzirwa ngeunyanzvi zvekuvheneka nekubatsira antu anorwara.

Mazuva anyamashi zviro zvabaanaka kwemene, kuzvipatara, nekumakiriniki nekundau dzinodetserwa antu anorwara kwaane zvigaro zvinemavhiri zvekusunda antu anenge arwara maningi neanorarama ngeurema neanenge achembera kwemene.

Mazuwa anyamashi zviro zvabanaka kwemene, kwane zvimuchina zvakanasirwa ngeunyanzvi ukurutu zvinoshandiswa ndiana mukoti nemadhokodheya zvinoabetsera oakurapa nekuningira antu.

Andu eshe akurutu neadodori anokurudzirwa maningi kuti ayende kuzvipatara kovhenekwa ngechimuchini chakagadzirwa ngeunyanzvi kuona kuti ropa ririkuhamba zvakanaka here mutsinga mwo.

Muntu weshe akuru neadodori, aisa neaiswa anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara koningirwa kuti ropa richirikurumba zvakanaka ere mutsinga, nekuti hana ichiri kuchaya zvakanaka here.

Kuzvipatara nekuzvitoro zvinotengesa mitombo, kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, zvakayita matenda ekuhotsira, kuwawiwa kwemadziso, kuwawiwa kwemiro, nekuwawiwa kwepamukuro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti. Kune antu aya anenge eishwinywa madziso veishoshonywa mwiri veshe nezvimapundu mutombovo unotengeswa kuzvitorozvo.

Mazuwa anyashi zviro zvabachinja kwemene zvasiyana nezvekudhaya kuya mazuwa anyamashi kwaanemutombo yakagadzirwa ngeunyanzvi yekuita ekumwa kana muntu eichinge asangana nedenda gurutu

Mazuwa anyamashi muzvitoro zvinotengesa mutombo kunotengeswa mitombo yakasiyana -siyana. Mitombo inorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika kwemene.

Mazuwa anyamashi zvitoro zvinotengesa mutombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana zvimweni zviro zvinotengeswa imvura yakaongororwa yekuwedzera mvura nengazi muropa raantu anorwara.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanya mumadhorobhamo, kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani nedzehwa. Mukhuhlani uyu unenge weivhara miro kuwawisa miro nekushwinyisa madziso.

Muzvitoro zvinotengeswe mitombo mumadhorobha mwo kunyañya munotengeswa mutombo inorapa matenda akati kuti akasiyana siyana imweni mutombo inoonekwamwo mitombo yekurapa marwadzo kuana adodori.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti. Kuno tengeswazve zviro zvakaita semareza nezvimapanga ekuvhiya antu anenge eida kuvhiiva ndiiana mukoti nemadhogodheya.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo kunotengeswe mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti yakasiyana soyana yaantu eshe akuru neadodori antu Anokurudzirwa kuti kana aine denda kana mukhuhlani oenda kotenga mutomboyo.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumabhorodhamo munotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika antu anokurudzirwa kuti kana arwara arumbe kuzvitorizvo.

Muzvitoro zvanyamashi zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti, matenda asizi kujairikapi sematenda eitsvo nematenda akajairika sekurwadza kwemusoro.

Mazuva anyamashi muzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa mikohlani yakasiyana isizi kujairikapi nekajairika kwemene, imwe mitombo inoonekwayo neyekuuraya munyurwi mumwiri.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo Kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti akasiyana siyana vamweni matenda anorapweyo matenda ekuti mutuwi unogara chikafu Unenge wawanda mundani mitomboyo unodzasira muti uwo.

Vashandi vekubazi rezveutano, vanokurudzirwa maningi kuti vakurudzire antu, kuti antu ashandise mitombo yanyamashi. Mitombo iyi inoita kurapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi, neakajairika.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo, munotengeswa mitombo yakasiyana-siyana, inorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi ,neakajairika. Imweni mitombo inoonekamwo, ngeyekuzora pazvironda.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana mitombo inorapa matenda kuwantu vakuru nekuvana vadoko imweni mitombo inotengeswa nemitombo yechirwere chebesha yevana vadodori.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, kunyanya mumadhorobha imomo ,kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana .Imweni mitombo inotengeswa mitombo yekurapa kuhetsura, kuwawiwa kwemaziso nedzihwa.

Kuzvitoro zvinotengesaa mitombo kunotengeswaazvee mitombo inorapa antu anenge eirwara ngechirwere chedzihwaa, chinenge chinedzihwa rinenga reivhara miroo nechikararwaa pahuro, zveirwadzisa futi mapapu.

Kuzvitoro zvinotengeswe mitombo kunotengeswe mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neakajairika, imweni mitombo inotengeswayo mitombo yekunasira madziso anenge eiwawa nekurwadza.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda eshe-eshe, asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene, akaita sekurwadza kwemusoro.

Mazuva anyamashi kwaku tengeswa mitombo yaka siyana siyana inorapa matenda eshe eshe asizi ku jairikapi ne aka jairika mitomboyo ino tengeswa mu ndau dzino tengesa mutombo kunyanya mu madhorobha mwo umu.

Zvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswe mitombo yakawanda kwemene inorapa matenda akawanda yeantu akuru neana adodori kunotengeswehe mitombo yeana adodori yechirwere chebesha.

Zvitoro zvinotengesa mutombo yanyamashi kunotengeswa mutombo inorapa matenda akawanda kwemene asizi kujairika pe neakajairika mimwe mitombo inotengesweyo mitombo yekurapa itsvo dzaantu.

Kuzvitoro zvinote gesa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti inorapa matenda asizi kujairikapi neaka jairika imweni mitombo inotengeswa mitombo yekukwesha mukanwa munenge meyi nhuwa.

Mazuwa anyamashi muzvipatara munoonekwa kutengeswa mutombo yakasiyana siyana. Mitombo inorapazve matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika kwemene sekupanda kwemusoro.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Imweni mitombo inotengeswemo mitombo yeantu aya anonga anemutuwi wekugaye chikafu wakawandisa, mitomboyo inodzasira mutiwiwo.

Mwazuwa anyamashi kwane mutombo yakawanda kwemene inotengeswa muzvitoro zvinotengesa mitombo yekunasira makanda eantu aya anenge ane makanda anemapundu nemakanda anoshoshona.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswe mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akati kuti akasiyana siyana imweni mitomboyo inorapa matenda akaita sematenda epamwoyo nemapapu.

Zvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyanasiyana asizi kujairikapi neakajairika kwemene imweni mitombo inooneka mitombo inorapa utachiwana.

Zvitoro zvinotongesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa mikuhlani yakati kuti mitombo inorapa mikuhlani isizi kujairikapi nemukuhlani yakajairika yakaita sekurwadza kwemusoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mutombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana, asizi kujairikapi neakajairika kuneantu anenge eirwadziwa kana ane chikosoro chekumapapu, mutombo wekurapa dendaro uriyo kuzvitorozvo.

Zvitoro zvino tengesa mitombo mu madhorobha mwomwo kuno tengeswa mitombo yaka siyana siyana ino rapa matenda aka siyana siyana aka jairika ne matenda aya asizi ku jairikapi se matenda eitsvo dzino rwadza.

Mazuwa anyamashi kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunoonekwa mitombo yakasiyanasiyana imweni yemitombo inoonekwayo mitombo inorapa marwadzo ,angava ari marwadzo emundani ,musoro kana emushana.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana. Kusanganisira antu anenge eishoshonywa neganda, miro dzakavhara, veihotsirazve nechikararwa.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo, kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana .Imweni mitombo inotengeswayo mitombo yemarwadzi nekuhotsira kweana adodori. Antu anokurudzirwa kutenga mitomboyo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo mazuwa anyamashi kuno tengeswa mitombo inorapa matenda akasiyanasiyana akati kuti ,kunotengeswa mitombo inorapa anhu aya anenge eirwadziwa ngemishuna yawo.

Ana adodori mitombo yekurapa matenda akaita ngebesha nekukasharara kwakaita mitombo yawo inodetserwawo kumitombo yawo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo yakasiyana siyana. imweni mitombo inotengeswa mitombo yekupfapfaidza mumiri kune antu anenge ane chirwere chemiro dzinovhara, kubuda dzihwa kana besha.

Mazuwa anyamashi kwaane mitombo yakagadzirwa ngeunyanzvi ukurutu inotengeswa mundau dzinotengesa mitombo mitombo yona iyoyi inorapa matenda akati kuti asizi kujairikapi neakajairika.

Utano hwendxondo kana kuti utano hwepfungwa hunofanira kukosheswa kwemene. Muntu weshe unofanira kuenda kunaanamukoti nekumadhokodheya kovhenekwa kuona kuti utanoho, huchakati nxoryo ere.

Mazuwa anyamashi kwaane matenda akati kuti anobata ndhlondo dzaaantu vakawanda. Antu anokurudzirwa kuti kana asangana nedambudziko atsvake muntu wekureketa naye kuti asapedzisira orwara ngendxondo.

Hutano hwengondlo unofana kuchengetedzwa kwemene mazuwa anyamashi kwane mbatso dzinoendwa neantu anenge ane matenda engondlo kuti abhuyiwe nawo veidetserwa veijungwe mutombo.

Hutano nemudakaro hweana adodori achangobva kubarwa vana vati kurei nyana unofanira kukosheswa kwemene. Ana aya anofanira kugadzirirwa ndau dzavo dzekutambira dzinenge dzine zvekutambisa zvakaita semudzuwe nemutserendende.

Ana echikora, ndombi nemajaha anokurudzirwa maningi kuti asadakarira kuita bonde achiri achakatsonga. Kana aita bonde, anokurudzirwa kushandisa bepa reukoshwa kudzivirira matenda eshuramatongo.

Ana adori dori achangobva kubarwa, naana adori dori ati kurei nyana, anokurudzirwa kuperekedzwa kuzvipatara kwawoyo pamukuwo unonga wakatarwa kuenda kojungwa mutombo wokudziwirira matenda anoita kuti ana aite zvirema.

Utano neudakaro hweana atotori kubva angobarwa neati kurei hunofanirwe kukosheswa kwemene. Anamai vanofanirwe kuramba veienda nezvanazvo kuchipatara kuti zvoovhenekwa nanamukoti nemadhokodheya.

Utano hweana adodori achangobva kubarwa neati kure nyana hunofano kosheswa kwene ana aya anofana kuenda kuzvipatara kana kunana mbuya utano kobairwa ngekupiwa mitombo inorapa matenda .

Ana adodori kunyanyisa ana adodori neati kurei vanorarama ngehurema vanokurudzirwe kuti atengerwe zvigaro zvawo zvinenge zvinemavhiri zvekuti asundwe aihamba.

Ana adodori achangobve kubarwa neati kurwi nyana anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kwawoyo kovhenekwa nekojungwa mutombo yokudzivirira matenda ngemadhokodheya nana mukoti.

Utano hweana adodori neutano hweana atikurei nyana hunofanira kukosheswa kwemene. Atungamiriri enyika anokurudzirwa maningi kuti asiyane nezvehondo ngekuti ana adoko anokuwadzwa.

Utano nemudakaro wezvana zvitotori kunyanya achangobva kubarwa kusvika kune ati kurei nyana zvinofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene. Ana Mai anofanire kuendesa ana awo kuzvipatara kuvhenekwa nekujungwa mitombo nekudonhedzerwa mutombo.

Hutano hwe ana atotori ne utano hwe ana ati kurei nyana huno fanira kukosheswa kwemene nekuti pasina utano apana mudakaro zvinozo nesa kutwasamura utanohwo kana antuwo abva zera akura.

Utano nemudakaro zveana atitori zvinofana kukosheswa kwemene, ana atotori anokurudzwe maningi kuti anasirirwe ndau dzavo dzekutambira dzinenge dzine mitserendende, midziyo, nemvura nemavhu kuti vadakare.

Utano hweana adodori achangobva kubarwa neati kurei nyana hunofanire kuchengetedzwa kwemene antuwo awo anofana kugadzirirwa ndau dzawo dzinenge dzine zviro zvekutambira zvakaita semudzuwe nemutserendende.

Utano nemudakaro zveana atotori zvinofanira kukosheswa kwemene. Atungamiriri ekubazi rezveutano madhogodheya nana mukoti anokurudzirwa kuti gore rega-rega, vaungane veireketa pamusoro pezveutano hweana adodori neati kurei nyana.

Utano nemudakaro zvevana vadodori hunofanira kukosheswa kwemene vana adodori achangobva kubarwa neati kureyi nyana anofanirwa kuenda kunotambira kundau dzavo dzakanasirwa zvakanaka nemudzuwe nemutserendende.

Utano neumdakaro hweana adodori achangobva kubarwa neati kurei zvinofanira kukosheswa kwemene ana aya anofanira kuendeswa kuzvikora kwavo kunenge kuine zviro nendau yekutambira ine zviro zvakaita semudzuwe nemutserendende .

Hutano adodori neutano hweana ati kurei ayana hunofanira kukosheswa kwemene antu anaa anofana kuendeswa kuzvipatara kovhenekwa ngemadhokodheya naana mukoti kuona kuti haana ere matenda angaanamira.

Ana adodori neati kureinyana anokurudzirwa maningi kutamba mitambo yakasiyana-siyana yakaita sekuchovha mabhasikoro kuti agwinye makodo nekugwinya mishuna yavo.

Hutano hwevana vadodori utano huvanofanira kuchengetedzwa kwemene anamai anofana kuningira maningi kuti vana vavo vachiri vatano here kana vaita dambudziko anofanira kuramba nawo kuno vhenekwa ndiana mukoti nemadhogodheya.

Antu anoshanda kubazi rezveitano madhagodheya nana mukoti anokurudzirwa kakurutu kuti ange ari antu anoziya nekudakarira mushando vavo aine unyanzvi hukurutu. Kuti antu asafa zvisina tsarukano.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naanamukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vane ruzivo, vantu vakafunda ngesimba kwemene kuitira kuti vazobetsera varwere zvakanaka.

Vashandi vekubazi rezveutano madhokodheya naana mukoti nevantu vanoabetsera kona ikweyo vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya basa ravo nemazvo, vanokurudzirwa zve kupfeka zvivhara nyara kudzivirira matenda.

Vashandi vekubazi rezveutano vanamukoti nemadhokodheya neantu anoabetsera, anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya basa ravo kwemene, antu anoabetsera antu ngorudo.

Vafundi veku bazi re zveutano madhokoteya nana mukoti ano kurudzirwa maningi kuti ange ari antu anoziya mishando wavo ari antu ano shanda nge simba eibetsera antu nge rudo.

Hutano hwana Mai ane mimba hunofana kukosheswa kwemene kuzvipatarayo ana mukoti nemadhokodheya anobetsera ana mai ane mimba vanofanira kunge vari vantu vanoziva basa rawo ngehunyanzvi.

Vantu vanoshanda kubazi rezvehutano, vanamukoti nemadhokodheya ,vanokurudzirwa maningi kuti ange ari antu vakafunda mishando yawo ngewunyazvi, vadetsere antu nerudo.

Vantu vanosahnda kubazi rezvehutano madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vakafunda mishando yawo yo ngeunyanzvi kuti azodetsera antu zvakanaka.

Vantu vanoshande kubazi rwezveutano madhokoteya nana mukoti vanofanira kukosheswa kwemene .Vantuvo avo vanokurudzirwa kuti vange vari vantu vakafunda zvifundo zvekurapa neunyanzvi ,vakapasa kuti vantu vasafa zvisina tsarukano.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kudzivirira njodzi ngekupfeka zvivhara muromo nekupfeka zvivhara nyara. Kuitira kudzivirira matenda kubva kuantu anenge eirwara.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhogodheya nana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanodakarira mishando yavo. Vari vantu vakafunda mishando yavoyo vakaipa vakaipasa ngeunyanzvi hukurutu.

Vashandi vekubazi re zveutano madhokodheya nana mukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu ane unyanzvi ukurutu pabasa raworo reku rapa kuitira kuti varape vantu zvakati moryo.

Vashandi vekubazi rezveutano, madhokodheya naana mukoti neantu anovabetsera mushando, kubazi ravo roo anofanira kunge ari antu akafunda maningi anoziva mishando yavo yoo ngounyanzvi.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu ane ruzivo maringe ngezveutano, antuwo awo anofanira kudetsera antu anorwara ngerudo.

Hurumende inokurudzirwa maningi kuti iwedzere uhwandu hwaana mukoti nemadhokodheya neantu anoabetsera muzvipatara kuitira kuti antu acho anenge auya koodetserwa , adetserwe nguwa iripo

Bazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti ange ari antu anosiya mishando yavo. Antu akafunda ngeunyanzi kuitira kuti abetsere antu ngeushasha veidakara vabetserwavo.

Vashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vange vari vantu vanoziya mishando yavo kwemene, vantuvo ava vanofanira kubetsera antu ngeunyanzvi ukurutu kuti antu apore.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokodheya nanamukoti evaya vanoita basa rekuvheneka kuzvi mbatso yeku vheneka kweesainzi vanofanira kunge vari vantu vakafundiswa basa ravo neunyanzvi hukurutu.

Hurumende inokurudzida kunasira ashandi ekubazi rezveutano akawanda anofanira kuendeswa kuzvikora kwavanenge eifunda akawanda kuti antu anonga auya kudetserwa muzvipatara adetserwe nguwa iripo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwoumwo munotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana-siyana akati kuti mutombo wekurapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha umwomwo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti akasiyana-siyana, asizi kujairikapi naakajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobha imwomo munotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yeshe yeshe, mikhuhlani isizi kujairika phe neyakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyika mwumadhorobhako mwoumu kunotengesa mitombo inorapa matenda akati kuti akasiyana siyana asikazikujairikapi neakajairika kwemene sekupanda kwemusoro .

Muzvitoro zvinotengese mitombo mumadhorobhamwo kunyanya munokurudzirwa kuti mushandwe ngeanthu ane unyanzvi maringe ngezvebasa rao anthuwao anofanirazve kubata anthu ngerudo.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo munotengeswa mitombo yakasiyana-siyana inorapa matenda akasiyana-siyana. Matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sekupanda kwemisoro.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akati kuti, akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika kwemene akaita sematenda ekurwara kwemusoro.

Kuzvipatara nekundau dzinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo dzakasiyana-siyana. Mitombo dzinorapa matenda eshe zvawo, asizi kujairikapi nematenda aya akajairika.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunyanyisa mumadhorobha mwomwo kunotengeswe mitombo yakawanda kwemene mitombo inorapa matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi neakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo kunyanyisa mumadhobhamwo kunotengeswa mitombo inorapa matenda eshe hao asizi kujairikapi neakajairika semakuhlani wemundani nemukuhlani wemusoro unopanda.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyana-siyana. Kunotengeswazve mukaka waana adoodori kunaanamai aya anenge asingadi kuyamwisa ana awo ngezamu, anotenga mukakawo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo nemuzvipatara munoonekwa mitombo yakasiyanasiyana anorapa matenda eshe akasiyanasiyana asizi kujairikapi neakajairika kwemene.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo Kunyanyanyanya mumadhorobha mwoumwo kunotengeswa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti. Mitombo isizi kujairikapi nemutenda akajairika.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswa mitombo i norapa matenda akati kuti imweni mitombo inotengeswayo mitombo yekudzasira mutuwi unonga wawandisa wekugaya chikafu mundani zvinokonzera maronda mundani.

Kuzvitoro kunotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyanasiyana inorapa matenda akati kuti ,matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika semundani munenge mweipanda.

Zvitoro zvinotengesa mitombo kunotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana -siyana. Antu anokurudzirwa kuti arwara oende kotenga mitombo yawo kuti arapwe matenda awoyo.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakasiyanasiyana yakati kuti imweni mitombo inotengeswa mitombo yekurapa anhu anenge anemutuwi wekugaya chikafu wakawandisa maningi mundani.

Kuzvitoro zvinotengeswa mitombo kunotengeswa mitombo yakati kuti yakasiyana siyana mitombo yematenda asizi kujairakapi nematenda akajairika sekupanda kwemundani nekupanda kwemusoro.

Muzvitoro zvinotengesa mutombo yanyamashi kunyanyisa mumadhorobhamwo, munokurudzirwa maningi kuti pange paine motikari yekuti izotwara antu anenge auya kotenga mitombo kuarumbisa kuchipatara kana zvanyanya kudzimba.

Zvitoro zvinotengeswa mutombo kunyanya mumadhorobha momo munotengeswa mitombo yakasiyana siyana akajairika neasizikujairikapi kunotengeswa hee mikaka yaana kunana mai asikadi kuyamwisa nezamo.

Ndau dzinotengeswa mutombo kunyanya mumadhorobhamwo dzinokurudzirwa maningi kuti dzinge dziri ndau dzakachena dzisina kusvipa kuitire kuti dzisakonzera matenda akati kuti.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinotengeswa mitombo inorapa matenda akasiyana siyana matenda akati kuti asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo mutengeswa mitombo yakati kuti. Munotengeswa mutombo inorape matenda akasiyana siyana asizi kujairikapi nematenda akajairika.

Muzvitoro zvinotengese mitombo kunotengeswe mitombo inorapa matenda akasiyanasiyana akati kuti matenda asizikujairikapi nematenda akajairika sematenda ekurwadza kwemundani.

Zvitoro zvinotengeswa mitombo munotengeswa zviro zvakasiyana-siyana zvimweni zvisiri mutombo. Munotengeswahe bota reana adoodori anenge angoti kurei nyana kuti vanavo varye bota rine utano.

Vashandi vekubazi rezvehutano kunyanyisa muzvitoro zvinotengesa mitombo kumadhorobha. Vanokurudzirwa kuti vange vari vantu vakafunda mushando yavoyo ngeunyanzvi kuti asazobetsere antu zvisizvo.

Kuzvitoro zvinotengese mitombo yanyamashi kunotengeswe mitombo inorapa matenda akati kuti akasiyana siyana, muntu weshe unokurudzirwa kuti kana arwara arumbe kuzvitorozvo kotenga mitombo.

Kuzvitoro zvinotengesa mitombo zvinonyanya kuonekwa kumadhorobhamwo zvinotengesa mitombo inorapa mikhuhlani yakati kuti, inorapa mukhulani isizi kujairikapi nemikhuhlani yakajairika.

Ku zvitoro zvino tengeswa mitombo kuno tengeswa mitombo yaka siyana siyana inorapa matenda akati kuti aka siyana siyana se matenda e mutuwi uno gaya chikafu anonga awandisa mu mwiri mitombo yo ino dzasira mutuwi wo.

Muzvitoro zvinotengese mitombo mazuwa anyamashi kuno tengeswe mitombo yakasiyanasiyana inorapa matenda asizikujairikapi neakajairika kunotengeswazve mutombo wekuchenesa mvura inonga yakasvipa.

Muzvitoro zvinotengeswa mitombo, munotengeswa mitombo yakasiyana siyana inorapa matenda akasiyana siyana, asizi kujairikapi nematenda akajairika kwemene sekupanda kwemusoro nemushana.

Kumadhorobhayo kunyanya, kune zvitoro zvinotengesa mitombo yanyamashi. Muzvitorozviizvi munotengeswa mitombo yakati kuti, inorapa matenda asizi kujairikapi, nematenda akajairika kwemene.

Vashandi vekubazi rezvehutano madhokoteya nana mukoti neantu anofunda kuti azoshanda kubaziroiri anokurudzirwa ahambe ndau dzeshe eifundisa antu mumiganga maererano ngezvehutano wakati mhoryo.

Vashandi vekubazi rezvehutano nevafundi veshe madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kuti vahambe ndau dzeshe veifundisa antu maringe nezveutano nekugarusana mundau yakachena.

Antu anoshanda kubazi rezveutano, ana mukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kwemene kuti vahambe ndau dzeshe mumiganga yeshe veifindisa vantu maererano ngezveutano hwakati mhoryo.

Vafunda vashandi nevafundisi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndao dzeshe nemiganga yeshe veifundisa antu maringe nezveutano kuti antu asabatwa ngeamatenda eshe eshe .

Vashandi vafundi madhokodheya nana mukoti vanokurudzirwa kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe nyika yeshe tenderere veifundisa vantu nezvehutano wakati mhoryo.

Vafundi vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe. Veifundisa antu maererano ngezveutano hwakati mhoryo. Kuti vantu vasabatwa ngematenda eshe-eshe.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano madhokodheya nanamukoti vanokurudzirwa maningi kuhamba ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu ngezveutano hwakati mhoryo. Antu eshe ikodzero yavo kuziya ngezveutano.

Vafundi, vafundisi nevashandi vekubazi rezveutano anokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa anhtu maringe ngezveutano wakati mhoryo kudziirira matenda akati kuti.

Vashandi, vafundi nevafundisi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe vakatwara zviro zvakanyorwa veifundisa antu maringe ngezveutano.

Vashandi, nevafundi nevafundisi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa kuti vahambe veifundisa antu veshe, nyika yeshe miganga yeshe maringe ngezveutano hwakati hwee.

Vantu vanoshanda kubazi rwezveutano ana mukoti nemadhokoteya anokurudzirwa maningi kuti ahambe ndau dzeshe muganga yeshe veifundisa vantu maringe nezveutano hwakati moryo.

Vashandi nevafundi vekubazi rezveutano vanokurudzirwa maningi kuti ,vahambe ndau dzeshe miganga yeshe ,veipa antu mabhuku ekuerenga nekuafundisa, maringe ngezveutano.

Vantu vanoshanda kubazi rezveutano, madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe, miganga yeshe, kweshe-kweshe veifundisa antu maringe ngezveutano hwakati mhoryo.

Vashandi veku bazi rezve utano madhokodheya nana mukoti ano kurudzirwa maningi kuti mikuwo yega yega va unganidza antu akuru ne ana adodori vei afundisa maringe ngezve utano hwakati moryo.

Vashandi vekubazi rezveutano madhogodheya naana mukoti vanokurudzirwa maningi kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veifundisa antu maringe ngezveutano hwakati mhoryo kuti vantu vagare zvakanaka.

Vantu anoshanda kubazi rezveutano anamukoti nemadhokodheya anokurudzirwa kwemene kuti vahambe ndau dzeshe miganga yeshe veiunganidza vantu veivafundisa ngezveutano hwakati mhoryo.

Hutano hwekubara ngehutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene arume nearume akadzi neakadzi arume neakadzi zveshe zvakadaroko vanofanira kuenda veshe veienda kundovhenekwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweanthu eshe hunofanira kukosheswa kwemene. Akadzi abva kubara ano kukurudzirwa kuramba eienda kovhenekwa kuchipatara kuona kuti utano hwavo huchakati mhoryo ere.

Chirwere cheshuramatongo chirwere chapedza antu azhinji. Antu anokurudzirwa kusaekupfeka bepa rebutiro kana veinge voda kuita bonde, kana kutanga vaenda kovhenekwa, nemadhokodheya kana anamukoti.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hunofanira kuchengetedza kwemene. Pakati pemurume nemuerume nemurume nemukadzi kana mukadzi nemukadzi. Antu eshe aya anofanire kuende kovhenekwa mundau dzinovhenekwa kuzvipatara.

Utano hwekubara neutabo hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu eshe anokurudzirwa kuenda kuzvipatara kovhenekwa matenda epabonde.

Utano wekubara nehutano wepabonde hunofanirwa kukosheswa zvemene mundu weshe unokurudzirwa kuenda kumbovhenekwa nemadhokoteya nanamukoti kuona kuti haana here matenda akaita sedenda reshura matongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwaanamai nehwaana adoodori nehwemunthu weshe hunofanira kuchengetedzwa .Anamai ane mimba anokurudzirwa maningi kuti vaende kuzvipatara koovhenekwa ngemadhokodheya naanamukoti.

Utano hwekubara kunyanya hwana mai hunokurudzirwa maningi kuti huchengetedzwe ana mai anokurudzirwa kuti kana abara arambe eienda kuzvibhedhlera koovhenekwa nekuongorororwa kuona kyti utano huchakati moryo ere.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu veshe hunofanira kukosheswa. Antu kana asikadi kubara eida kuita bonde risina kubutirwa vanokurudzirwa maningi kuti antu kadzi vaende koisirwa zvavanoisirwa muntengo kuti vasabara.

Utano hwekubara ,neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanire kukosheswa kwemene. Antu anodanana anokurudzirwa maningi kutanga aenda kuzvipatara, koovhenekwa, kuti avana ere matenda epabonde.

Hutano hwekubara nehutano hwepabonde mwanamai neandu eshe kunofanira kukosheshwa kwemene anamai ane mimba anofanira kuenda kuzvipatara kovhenekwa ndanamukoti nemadhokodheya nekujungwa mitombo yekudzivirira matenda.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Antu anofanira kuenda kuzvipatara, nekumakirinika nekundau dzinobetserwa anhu anorwara, kovhenekwa.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hweantukadzi hunofanira kuchengetedzwa kwemene. Antukadzi anokurudzirwa maningi kuenda koongororwa nekuvhenekwa ndianamukoti nemadhokodheya kuzvipatara.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kukosheswa nekuchengetedzwa kwemene. Antu anokurudzira kushandisa bepa rebutiro kana veida kuita bonde nemuntu waasingagondi.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwaantukadzi kunyanya hunofanira kukosheswa kwemene. Antukadzi neasikana anokurudzirwa maningi kuti vashandise zvidhende, zvakagadzirwa ngeunyanzvi kana ari pamazuwa awo ekuteera.

Utano hwepabonde neutano hwekubara hweana adodori nemuntu weshe hunofanira kukosheswa kwemene antu anofanira kuyenda kuzvipatara eivhenekwa kuona kuti aana ere matenda epabonde neshuramatongo.

Utano hwekubara neutano hwepabonde hwemuntu weshe hunofanira kuchengetedzwa kwemene kune antu eshe akuru neadoko anokurudzirwa maningi kuenda kovhenekwa kuzvipatara koonekwa kuti avana ere matenda akaita seshuramatongo.

Kuantu anotamba mitambo yakaita sekurumba, kutomuka nemijaho anokurudzirwa maningi kuti kana einge akuwara aende kuovhenekwa ndiana mukoti ngemadhagodheya ekubazi kwavoyo.

Atambi emitambo yakasiyana-siyana zvakaita semitambo yemabhora anokurudzirwa maningi kuti aende kuzvipatara kunoona anadhokoteya naana mukoti kuti vavhenekwe kuona kuti utano huchakati mhoryo here.

Vantu vano tamba mitambo yaka siyana siyana yakati kuti seku jaha ku tomuka ne mabhora ano kurudzirwa maningi kuti kana veinge vakuvara vainde koonekwa neku rapwa ngema dhokoteya eku bazi rakona ko.

Vantu vanotamba mitambo yakati kuti veshe yakaita semitambo yekurumba, mitambo nebhora, mitambo yekutomuka zveshe nekujaha vanokurudzirwa maningi kuenda kovhenekwa ngemadhokodheya avo.

Vatambi vemitambo yakaita semabhora kutomuka kujaha zveshe nekurumba vanokurudzirwa maningi kuti kana veinge varwara vaende koona madhokodheya awo.

Vantu vanotamba mitambo yakaita semitambo yemabhora, kutomuka, kujaha anokurudzirwa maningi kuti vachengetedze utano hwavo. Kana veinge varwara kana vasangana nedenda, anokurudzirwa koona madhokodheya naanamukoti, kubazi kwavoyo.

Vatambi vemitambo yakati kuti yakasiyana-siyana semitambo yokutomuka, mitambo yekujaha, mitambo yekurumba nemabhora vanokurudzirwa maningi kutwasamura mwiri yavo vega veinge vapedze kurumba nekutamba mitambo yavoyo.

Vantu vano shanda ku zvipatara mazuva anyamashi zviro zvabai naka kwemene kwane zvi mishini zvaka gadzirwa ngeu nyanzvi zveku detsera ma dhokodheya nana mukoti paku rapa neku a fundisa zve.

Mazuwa anyamashi zviro zvabaanaka kwemene. Anamukoti nemadhokodheya vaakukwanisa kureketa nemuntu veimurapwa asiri panzvimbopi ,veindoonana pamakhombiyuta akati kuuya aya.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa nekumbuti. Kumbiti vaitora makwati mudzi mashizha nemichero wembuti yo kurapa matenda asizi kujairikapi.

Vasharukwa vekudhaya ana mbuya naana sekuru edu naana madziteteguru eshe aishandisa mithombo yaibva kumbuti, yaibva kumashizha, kumakwati nekumidzi, imweni miti yaishandiswa mikute.

Akuru ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa nekuzvimbuti kurapa matenda akasiyana siyana, asizi kujairikapi neakajairika kwemene, zvirozvo izvi zvichiri kushanda nanyamashi.

Asharuka ekudhaya ana mbuya naana sekuru aishandisa mitombo yaibva kumashizha, makwati, midzi nemichero yembuti, mazuva anyamashi zviro zvoo zvichiri kushanda hee antu anokurudzirwa kuzvishandisa ngoungwaru.

Uchi unogadzira zviro zvinotapira maningi zvinozi uchi, uchi mutombo , uchi unorapa matenda akasiyana-siyana unonasirazve ganda kune antu ane makanda akakasharara aya.

Kudhaya asharuka aishandisa mbuti nezvirimwa zvakawanda kwemene kurapa matenda akasiyana-siyana, zvimweni zvirimwa zvaishandiswapo igawakawa rinorapa matenda emundani nekunakisa ganda rikazorwa.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa nekumbuti. Kumbuti vaitora mudzi, makwati, mashizha nemichero yembitiyo. Mazuwa anyamushi zvichiriyozve zvaakuitwa ekuiswa mumakaba akanaka.

Asharukwa vekudhaya ana sekuru nana mbuya vaishandisa mitombo yepakumidzi mashizha nemakwande kusanganisira nemachero embuti zviro izvi zvairapa matenda akati kuti.

Gavakava kambuti kanoonekwa pamuzi nemushango. Kambuti aka kanorapa matenda akati kuti. Kanorapezve antu aye anenge aine makanda akakwasharara ane mapundu eishoshona.

Gawakawa kambuti kanowonekwa mushango nepamuzi, kambuti aka kanorapa matenda akati kuti, matenda asizi kujayirikapi nematenda akajayirika kwemene, akayita semukuhlani wemundani.

Vasharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbiti kumidzi kumakwati nekumichero yembuti. Gavakava ndokamwe kambuti kaishandiswa ngeasharuka ekudhara kurapa matenda.

Gavakava kambuti kanoonekwa mushango nepamizi kambutiiko aka kanorapa matenda akati kuti kanorapazve matenda emundani nekunasira ganda rinenge rakakwasharara.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo inobva kuzvirimwa nekumiti kumiti vaitora midzi magwati mashizha nemichero yemitiyo kunasira mishonga yairapa matenda akasiyana siyana .

Asharuka ekudhaya anambuya nanasekuru vaishandisa mitombo yaibva kumbiti mashizha makwati nemichero yembuti mitomboyo ichikushanda nanyamashi yakungoiswa muzvikaba nemumapepa akanaka.

Gavakava kambuti kanorapa matenda akati kuti kambuti aka kanooneka pamizi nemushango kanorapa matenda asizi kujairikapi nematenda akajairika semapundu anenge ari paganda.

Asharuka eku dhaya ana sekuru nana mbuya ne madzi tateguru edu aishandisa mitombo waibva kuma kwati , midzi ne ma shizha embuti kurapa matenda aka siyana siyana zvirozvo zvichiri kushanda hee na nyamashi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, yaibva kumakwati, kumashizha, kana michero yembuti nemudzi zveshe. Mazuwa anyamashi mutomboyo ichiri kushanda.

Munjerenje kambuti kunoonekwa mushango. Mbuti uyu unorapa matenda akati kuti, asizi kujairikapi neakajairika maningi. Kanorapazve kuchenesa ngazi yaantu inenge yasvipa mutsingamwo.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa nekumbuti makwande emuti mudzi dzemuti nemashizha nemichero yembuti mazuwa anyamashi zviro izvi zvichiri kushanda.

Mutsungu tsungu kambuti kanoonekwa mushango kanoonekwazve muminda inenge isati yashakurwa kambuti aka kanorapa matenda akati kuti kanodetserazve kuchenesa ngazi nekuwedzera ngazi mumuviri.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa, kumbiti, kumidzi, kuma kwati, kumashizha nemichero yembuti. Mitomboyo ichiri kushandahe nanyamashi.

Vasharuka vekudhaya, anambuya naanasekuru, vaishandisa mitombo yaibva kuzvirimwa nekumbuti. Pambuti vaitora midzi, makwati ,mashisha nemichero yembutiyo kurapa matenda.

Asharuka ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti nezvirimwa vaitora midzi ,mashizha nemakwati pazvirozvo vosanganisa ngemvura vomwa kurapa matenda akasiyanasiyana.

Asharuka ekudhaya ana mbuya nana sekuru ayi shandisa mitombo yaibva ku makwande midzi ne mashizha embuti mitomboyo ichiri kushanda hee na nyamashi antu ano kurudzira kuishandisa nge unyanzvi.

Asharuka ekudhaya aishandisa mashizha, midzi nemakwati embuti kuita mitombo. Mitombo iyi yairapa mikuhlani yakasiyana-siyana, isizi kujairikapi neyakajairika.

Asharukwa ekudhaya aishandisa mitombo yaibva kumbuti, kumakwande embuti, midzi dzembuti, mashizha nemichero yembutiyo kurapa matenda akasiyana-siyana.